Inyanza ingali nabi ilikho lilyaato khalitima lyasutile babandu bakali nabi, bisela bye angolobe

Ah I'tractor ili mu lanji iye iye green ili khelima kyimitala mu mukunda kumukali babe nga babyalamo bilimwa

Ah babana babili bano baha basindikhila ka metsi khu gaali, umusinde ukho sindikha u wambile igaali iburangisi, umukhan wa- kha sindikha ka metsi inyuma.

Ah khanywinywi khano Khali mu color iya na binzali khabele nga kheyamba mu shiswi shesho shishesi byombekha khu lunyaasi lulunamilile

Inzu iye bunyaasi ili khu lukewa lukali naabi nga khundulo khwayo bakholela ni bunyaasi lumako, kimisaala kya kibotokhelela.

Gumudala barelekho gamarofu gamanji naabi gamalala gali mubibo gagandi khusepichi inga gamalala gamarobe gagandi gamarulungu nga gandi gachili gamabisi.